Abantwana besikolo semfundo yaphansi bahlezi phansi umbalisi umi phambi kwabo ubatshela inganekwane abantwana bathanda inganekwane kakhulu.

Uhulumende uphathisa kakhulu abantwana bemfundo yaphansi eprimary. Ubanikeza ukudla okuyakha imizimba yabo okunjengendumba

Izikolo ezinengi zemfundo yaphezulu zilendawo lapho abantwana abahamba besiyabala izingwalo ezitshiyeneyo. Izikolo lezi zilezingwalo ezinengi

Isikolo sonke semfundo yaphezulu eSecondary sihlezi eholu kulomhlangano yemfundo yokuziphatha kahle kanye lokuhlonipha ababalisi.

Abantwana abanengi sebefunda beze beyefika esikolo semfundo yaphezulu e secondary. Uhulumende ukhuthaza abantwana ukuthi bahambe esikolo

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu babuthene bonke bahlezi phansi. Ababalisi ababili babafundisa ngokuziphatha kahle ukuze baphumelele lezimfundweni zabo.

Esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi kulemitshina esentshenziswayo ngabantwana besikolo labombalisi imitshina le iyaphathisa kakhulu abafundayo

Ukufunda usiyafika esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi yinto enhle kakhulu ngoba yenza umuntu athole umsebenzi awufunayo .